Omuntu ng'akutte akambe era ng'ali mu kusala ekigagi. Ekigagi kino ali mu kukisalira ku kabaawo, ekigagi kino kibeera kikaawa amazzi akagakivaamu.

Ensolo ez'omu nsiko eziyitibwa entugga nga zino ziri bbiri mu muwendo era nga zitambulira ku luguudo olw'ettaka, nga oluguudo luno olw'ettaka emabbali waliyo omuddo ogw'enjawulo ssaako n'emiti egy'enjawulo.

Omusajja ng'ono ayimiridde mu mazzi ag'omugga okuliraana amayinja emabbali era ng'akutte n'eddobo ng'emabbali ag'omugga guno ogulina amazzi amateefu waliyo emiti egy'enjawulo ng'era emabega eri waliyo n'ensozi nga zino ziriko n'omuzira.

Ekizimbe ekya gguloofa nga kino kya langi enjeru era nga kiri mmabali ag'ekkubo nga kiriko n'olukomera nga emabega w'olukomera waliyo n'omuddo ogwa kiragala era nga emabega ddala eri waliyo n'ebizimbe ebirala.

Abaana nga bava okukima amazzi era nga abali bataano mu muwendo ng'abali emabega beetisse ebidomola ku mutwe ng'abali mmaaso ye asindika ggaali okuli ekidomola nga emabbali ag'akakubo ke bayitamu ak'ettaka waliyo omuddo oguliraanyeewo.

Eggaali ey'ekika kya maanyi ga kifuba ng'eno bagisimbye emabbali aw'oluguudo olw'ettaka era nga bagisibyeko enkota z'amatooke nga nnyingi era nga mu kaseera kano n'akasana kali mu kwaka era nga emabbali g'oluguudo luno waliyo n'omuddo omukulu.

Omukyala awamu n'omwana nga bano bayimiridde mu maaso g'ekifo awatundirwa ebintu eby'enjawulo nga mu bitundibwa waliwo ebibala okuli wootameroni era nga mu maaso g'ebitundibwa waliwo ebbeeyi yaabyo.

Kaabuyonjo ng'eno yazimbibwa bulungi nga bakozesa amataffaali awamu n'omusenyu era nga omulyango gwayo gwakolebwa mu mbaawo era nga yaserekebwa nga bakozesa amabaati.

Oluguudo nga luno lutambulirako ebidduka eby'enjawulo omuli emmotoka ez'obwannanyini awamu ne takisi era nga n'abantu bayitako ku luguudo luno nga emabbali w'oluguudo luno waliyo ebizimbe ebiwanvu ddala era nga n'akasana kaaka.

Ebiwuka ebikola omubisi ebiyitibwa enjuki nga zikuŋŋaanye era nga nnyingi ddala, nga zino zikola omubisi nga zeeyambisa sukaali gwe ziba ziggye mu bimuli eby'enjawulo.

Abasirikale babiri nga bano bayimiridde ku luguudo olwa kkoolansi era nga n'enkuba eva ttonnya mu kaseera ako nga bambadde n'ebijjirikooti ebiddugavu era ng'emabega wabwe waliyo ekikomera ekirimu ennyumba, nga mu kikomere muno mulimu emmotoka ssaako n'omuti.

Ekisolo eky'omu nsiko ekiyitibwa ezzike nga lino litudde mu masekkati g'obuti obwa kiragala obw'enjawulo era nga liyina ebyoya bya langi nzirugavu era ng'ezzike lino lyagala nnyo okubeera ewali emiti.

Ssente ez'eggwanga erya Uganda nga zino zikozesebwa mu kugula ebintu eby'enjawulo ebyetaagisibwa mu bulamu bw'omuntu okutambula obulungi, era nga zino kuliko ak'enkumi ettaano, emitwalo ebiri, olukumi, awamu n'omutwalo.

Amazzi ag'omugga nga gakulukuta era nga bwe gatokota nga emabbali g'omugga guno waliyo amayinja era nga waliyo n'omuddo ogw'enjawulo nga mu bbanga n'akasana kaakira ddala era nga waliyo n'ebire ebyeru.

Obukutiya obw'enjawulo nga buno bupakiddwamu amanda era nga buteereddwa ag'oluguudo olw'ettaka ng'obukutiya buno mulimu eni awamu n'obutono nga emabbali we buteereddwa buliraanye eh olukomera olw'akatimba era nga munda mu katimba waliwo mulimu omuddo awamu n'emiti.

Abantu nga bali ku lubalama olw'ennyanja era nga ku lubalama luno olw'ennyanja waliwo n'omusenyu era nga waliwo n'abantu abalala abali mu mazzi era nga bakutte n'emiti egy'enjawulo.

Abayizi nga bali mu kibiina era nga batudde ku ntebe ezaakolebwa mu mbaawo nga buli omu abasinga bayina ebitabo mu maaso era nga emabega eri waliyo n'omuyizi ayimiridde.

Emmotoka ey'abalambuzi nga emabbali gaayo waliyo omuddo awamu n'omuti oguyimiridde era nga okumpi nayo waliwo abantu abayimiriddewo nga eri waggulu waliyo n'olusozi.

Akasolya ak'omuzikiti era nga guno we guli weetooloddwawo emiti egy'enjawulo era nga waliwo n'ebizimbe ebirala ebyetooloddewo era nga ebizimbe bino ebyetooloddewo mulimu n'ebya kalina.

Enkota ez'amatooke nga ziri bbiri mu muwendo era ng'amatooke gano geepanga bulungi ku biwagu, ku kikolokomba era nga manene bulungi era ng'amatooke gano ga kiragala, ekiraga nti gakyali malamu bulungi.

Abasajja babiri nga bano bayimiridde mu miryango egy'enjawulo era nga ennyumba eno kwe bayimiridde yazimbibwa mu ttaka era nga ono asooka ku mulyango guno ogusooka akutte omuggo ayambadde enkoofiira nga ne munne amuddiridde naye ayambadde enkoofiira mu guno omulyango ogwokubiri.

Amayumba ag'ebika eby'enjawulo era nga gano gaaserekebwa ne mu ngeri ey'enjawulo nga mu go mulimu n'emiti egyetooloddewo era nga waggulu eri ng'ayambuka olusozi waliyo n'emiti emirala.

Abasajja babiri nga bano tebambadde na massaati nga batudde ku lyato eriseeyeeya ku mazzi ag'ennyanja era nga amazzi gano mateefu ng'era abasajja bano bayina n'enkasi ze bakozesa okutambula.

Ennimiro eya kasooli ng'ono yasimbibwa kumukumu era nga kasooli ono anyirira nga ayina ebikoola ebya kiragala ebinene obulungi era nga emabbali eri ag'ennimiro eno waliyo emiti egyetooloddeyo era nga ne mu bbanga waliyo ebire ebyeru.

Ennyanja ng'eno eriko amayengo amatonotono era nga gava eri mu nnyanja nga bwe gadda eno ku lubalama era nga mu bbanga waliyo n'ekitangaala ekiva mu njuba.

Ensolo ey'omu nsiko nga lino liyitibwa ezzike nga liyina ebyoya ebya langi enzirugavu era nga lino litudde mmasekkati g'ekibira nga wano waliwo obutiititi obw'enjawulo.

Omuvubuka omuzannyi w'emizannyo nga afukamidde wansi ku ntebe era nga atadde ne helmet ye wansi era nga w'ali waliwo omuddo ogwa kiragala nga emabbali eri waliyo n'ekizimbe ekiriyo ssaako n'emiti.

Omuntu ng'akutte ekyennnyanja mu bibatu bye era nga ekyennyanja kino kyanjadde amagumba gaakyo ag'oku mugongo era nga eri wansi waliyo n'amazzi nga gano gatangalijja olw'ekitangaala ekigakubyemu.

Oluguudo olwa kkoolansi nga luno lutambulirako ebidduka eby'enjawulo, nga ku bidduka bino kuliko emmotoka za buyonjo era nga mmaaso eri waliyo n'ennyumba ez'enjawulo nga ku nnyumba zino waliwo eza kalina ng'era ennyumba we ziri weetooloddewo n'emiti.

Ekifo awatundibwa ebintu eby'enjawulo nga bino mulimu ebibala era nga biteereddwa ku butandaalo obwakolebwa mu mbaawo era nga buteereddwa wansi wa manvuuli okutangira akasana okubikosa era ng'emabbali eri mu maaso waliyo n'ekizimbe ekirala we bakakkalabiza emirimu egy'enjawulo

Ennyumba ey'ettaka era ng'eyina akasolya ka ssubi nga bagiyita nsiisira era nga emabbali gaayo weetooloddeyo omuddo ogw'enjawulo era nga eri emabega waliyo n'emiti.

Omulenzi ng'ono yeetisse ekkutiya erimu engoye era ng'ayambadde n'ebikozesebwa okuwuliriza ennyimba mu bulago bwe nga bino bya langi nzirugavu era nga ye ayambadde akasaati ka langi mmyufu ng'emabega we waliyo emiti egy'enjawulo.